wannan hoton kewayene na dabbabi da kuma mutum acikin dabbobin yana basu abinci wannan hoton yana nuna mana wato ainihin yanda tsari yake na wurin kiwo da kuma irin tsarin yanayin da yakamata ace ana ba dabbobi abinci????? gashi nan ainihin kewaye dabbobin anajiye shanun gasu nan amma baʼa cunkushi suke wuri dayaba an sasu daban daban ga wani chan a gefe ga wasu chan nan ma ga wani sa shima agefe an nuna mana wato irin tsarin yanda yake kasancewa a kimiyya ta noma yanda ya kamata a ringa bawa dabbobi abu??????? wato nan gashi nan tangaraho ne na wanka dakuma roba itama baka gashi nan an zuba wa sa abinci nan kuma an ware masa ruwa kaga idan ya gama cin abin sai kuma yar sa bakinsa yasha ruwa ga kusada shi basai anyi masa yawo dashiba a chan gefema shima wani sa ne gashi chan shima wato baʼa hadesu guri daya ana rarraba sune guri daya ana rarraba waannan gefe wannan gefe wanda idan aka tsaresu bazasu tafi kiwo azagaye ba ko ina ze taimaka wajan tattara takin wuri daya saboda shi kansa takin da zaʼa yi anfanida shi idan ana basu abinci yanda ya kamata dayawa to zasuyi kashi dayawa sakamakon yin kashinsu dayawa ze taimaka wajan ainihin takin da zaʼayi amfani dashi ajuya shi kuma maidashi wajan yin noma kenan a gona wanda ze taimaka kwarai da gaske wajan samarda ingantaccen taki a wannan video na fahinci cewan shi dabba ita dabba dole ne ya kasance ana bata ingantaccen abinci kamar yanda yake gashi chan buhuna ne guda byu ana debo wanchan arawa da ganye da kara nikakke duk ahada a ringa basu ba ringa basu abinci guda dayaba aʼa wannan video yana nuna mana yanda ake hada wa dabbobi abinci ta hanyar hada masa iri iri ba kullum ya ringa cin guda dayaba saboda in yana cin guda daya

Salama alaikum um abinda na gani a nan gun shi ne five ne na barruwa aka har aka ɗauko shi guda ɗaya wato sakamakon ana ya ba guri da yawa gonar tana da faɗi shi ne maimakon wannan bututun guda ɗaya da ya taho ze kai ruwa inda ake buƙata na barruwa wato ainahin se ya kasance an sa allura an huda shi domin ya kasance ya fantsama ya ba gurare da yawa ruwa shi ne dalilin da ya sa aka sa allura mamakon bututu guda ɗaya ze zamanto ko ina ruwan ya zamanto kenan barruwa ne amma ta hayar kamar ruwan sama ze riƙa tashi sama daga ainahin five yana tashi yana dawowa shuka akan ta domin ya kasance shuka zata ji kamar anyi mata ruwan sama ne shi ne dalilin da ya sa aka ɗauko wannan allura aka huda domin ya kasance am am bata ruwa kuma wannan yana taimakawa memakon ace an ɗauko ko ina an kai five an je an ba shi idan akai ainahin wannan hudawas ze kasance ko ina ruwa ya je yadda ake buƙata ba tare da ruwan ya yi wa amfani yawa ba yanda ze illatar da shi da shauransu sannan bugu da ƙari yana taimakawa wajen rage kuɗin mai da za a kasance an ja an kai shi ko ina saboda ana huda shi ko ina ruwan zai tsalle ya zamanto kamas abinda yake son ruwa barruwan kenan na feshi shi ne dalilin da ya sa aka huda shi da domin ya kasance dig girman guri babba ya kasance an mallaka wannan hudar wanda yake yana ɗaya daga cikin wato kimiyya ta sabuwar kimiyya ta noma yanda ze kasance ainahin ar rage kuɗin da ze kasance an se mai an bada ruwa yanda ya kamata da dukkanin abinda ake buƙata da kuma ainahin yana taimakawa manomi wajen rage wahalhalu na yanda ze ja ruwa ya kai shi guraren da ake buƙata saboda idana ka ce five ne an ja shi ze kasance an kai shi dogon guri ya kasance ba tare da an tada Inji an ainahin kashe kuɗi da yawa ba yanda ya kamata wato ainahin kuma yana taimakawa manomi wajen sauƙaƙa ɗaukar ma'aikata se idan gonarka tana da girma ze kasance ka ɗauki ruwa ka se mai ka yi shauran wahalhalu da yake zaka kashe kuɗi amma sakamakon yin harka ta techology ta zamani da aka kawo Inji musamman wanda ba rai aka kawota zaka huda five ya kasance ya zamanto ya ba ruwan ya ba amfanin ruwa kaman ainahin a matsayin siga ta feshi wato ze kasance ba tare da illa ya illatad da shi ba kuma zaka samu sauƙi wajen biyan ainahin abinda ya kamata na da zaka bayar na barruwa da shauransu wannan yana taimakawa manoni sosai wajen sauƙaƙa mishi ainahin wahala wajen yin barruwansa da dukkanin aikace-aikacensa sui sauƙi ba tare da ya sha wahala me yawa ba wajen tura saƙonsa na wajen wannan ainahin barruwa wani ze taimaka masa wajen samun gagarumar riba ta da ze kasance ya kai ga abinda ake buƙata wajen abin nan Allah ya taimaka Allah ya bamu sa'a Allah ya sa

Wannan kamar yanda nake gani ainihi inji ne wanda yake shi ma yana ɗaya daga cikin wanda fasahar zamani ta kawao mana wanda yake temakawa masu walda wajen gyara waldarsu wanda ze kasance ta yi shaping ba tare da ta yi kusassari yanda ze yi ya kasance yadda ya bada kyau ba sosai wato a takaice dai wannan wani inji ne wanda yake taimakwa? temakawa masu walda wajen goge ƙarfe ya kasance ya yi shaf ya bada kyau yanda ya kamata ya bada fuska me kyau wato wanda ze temaka wajen abu ya karye aka amfani da shi wato ze kasance ya gyara shi yayi shaping dinsa ma'ana ya goge shi yanda ya kamata ya bada ma'ana me kyau wanda hannu ba ze iya yin sa ba wanda gaskiya fasaha ta zamani ta kawo mana wannan abin wanda ze temaka sakamakon haƙiƙa wanda yake kayan aikin gona yana temakawa wajen samar da shi kamar abin da ya shafi fatanya garma lauje da shauransu yana taimakwa ainihin maƙera yanda za su yanka ƙarfe ba tare da shan wata wahala ba da wuri wato ainihin ze temaka musu wajen yankawa ba? mutum se ya yi gumi ya karkarce ya iya yankewa ma da shauransu ba gaskiya wanda yake shi wannan inji ne wanda ze temakawa wajen yanka ƙarfe da sauri ba tare da an sha wata wahala ba an samu zarto ya kasance ana yankawa ya bada wata matsala kenan amma ida aka sa wannan a lokaci guda wato ze yanka shi ya kasance an samu abin da ake nema ba tare da ainihin wani ɓata lokaci ba wanda haƙiƙa ze temakawa wajen masu noma ko wajen ganin an samu mashina da za su temaka wajen yin noma yanda ya kamata a cikin sauƙi wato hanya ta biyu shi ma wannan da ake amfani da shi yana temakawa wajen yanka ƙarfe ko kuma du wani ƙarfe wanda yake me tauri ze temaka wajen yanka shi ba tare an samu wajen matsala ba cikin sauri ba tare da mutum ya yi da wani ƙarfe ba me ƙarfi haka da shauransu wanda gaskiya ze ainihin temaka wajen ganin cewa an samu sauƙi wajen yanka shi ba tare da an samu wata matsala ba yana ɗaya daga cikin mashin wanda ze ainihin temaka wajen gudanar da wannan aiki

Salamu alaikum, nan kewaye ne na dabbobi wato wanda, da manomi acikin sa da kuma ainihin dabbobin da yake kiwo aciki wanda suka haɗa da shanu ne amma shanu wanda yake ba irin namu ba na nan na hausa shanu ne wayanda suke na madara wa yanda kimiya ta noma ta nuna cewar sune ake samun madara acikin su wanda yake nuni na hanya ta zamani yanda ake bi wajan ganin cewan an yi kiwon wayannan dabbobi kaman yanda nake ganin acikin kewayi ne ga shinan da monomi ko kuma ince shi makiyayi ya shiga wajan wannan dabbobi do mun kula da lafiyan su ba iya kawai abinci ake basuba a'a yanda wannan bidion ya nuna yayi nuni da cewar ita dabba idan ana kiwonta akwai yanda ake kula da ita wato farm management yanda ake kula da ita ta hayan abincinta maganin da za tasha irin yanayin da zata shiga na zafi ko kuma sanyi wanda yana temakawa wajan inganta lafiyanta ko kuma tauye abinda zata samu anan manomi ne a gona ko kuma ince kewayinsa na kiwo wanda yazo duba dabbobinsa amma yana amfani da magani wanda yake na tirare ne na wuta wanda yake turara musu ko akwai wasu ƙwa rurruka wanda sukan iya jawo cututtuka acikin wannan dabbobi nasa domin yaga cewan ya magan ce musu wannan ƙwa rurruka wa ɗan da wannan magani da yake turara musu na hanyan hayaki yana temakawa wajan kashe dukkanin wasu bacterials ko kuma wasu ƙwayoyin cututtuka wanda ƙwaruka sunkan jawo su wanda idan akai musu wannan turare zeka kasance sun bar jikinsu ko kuma sun mutun kaman yanda wannan hoto ya nuna wa ɗannan dabbobi dabbobi ne wa ɗan da yake basa jure zafi to ga shinan bayan yayi musu wannan turaran ya kasance akwai wani ruwa da aka ware shi kuma wanda zasu rinƙa shiga cikin sa domin ya kasance su sanyaya jikinsu saboda gaskiya basa san zafi jikinsu yana buƙatan sanyi sanyi haka saboda su tarike wannan ruwan shine ze temaka musu wajan ganin cewar jikinsu ya daidai ta na yanayin sanyi ko kuma zafi

Salama alaikum ato shima wannan kaman yanda nake gani ainihin wato wata kimiya ce wace take koya mana ainihin, yanda ya kamata a ce munyi kiwon dabbobin mu, wato ya kasance ita dabba indan za kayi kiwon ta ya kasance ainihin ka ware mata inganttacen wuri, wanda ainihi za kasance ruwa ga tare da yana dukan ta ba, ruwan sama wato ba tare da ruwa yana dukan ta ba ko kuma rana tana dukan ta ko kuma wane abu da ze kasance lafiyan ta, ta samu matsala wato ya kasance guri ne wanda yake an samo mata shi inganttace wanda zata samu inganttace iska wato kuma ruwan sama ba ze duke ta ba ainihin rana baze illita ta ba ba za a samu wata matsala ba wadda za ta sulgace rayuwar ta wato sannan yana nuna mana cewa idan a ciki an samu wata ta samu wata matsala ko ta rashin lafiya ko wane abu da yake za iya samu matsala a ciki ta shafi sauran lafiyar dabbobi wato ze kasance an ware ta wuri daya ba tare da ta illace ya kasance an kabe ta ne wuri daya Wato yana nuna mana cewa idan sun samu wane rashin lafiya ya kasance anyi musu allura inganttaciya ba tare da anyi wane azaptar da su ba yanda ze kasance sun samu wane matsala a cikin rayuwar su ko tangarda. wato ze kasance an samu inganttaecn dabbobi wanda yakke ta, ta hanyan nan ne za samu me inganttacen nama wanda al'umma za su ci ya kasance an samu garkuwar jiki ta samu yanda ya kamata. wato ainihi ya kasance an ware su guri daya anyi musu magani idan sun kamu da wata cuta ko kuma duka wata matsala da ze kasance ya kasance an samu wata matsala shi ne dalilin ma da yasa ya kaance ake ware su wuri daya, domin ya kasance idan an samu wata bata da lafiya hakan da sauran su za a ware ta ba tare da ta shafa cuta ba shi ne dalilin da ya sa ba a ware su a wuri daya wato ya kasance an samu inganttacen protein wanda ze inganta rayuwar su, da kasance cewa koda wata ta samu, ta kamu da wata cuta baze kasance ta shafa ware ta wuri daya bata gurba ta lafiyar raguwar ba shi ne dalilin a yasa

Wato kaman yanda na ke gani nan wato saniya ce, gashi nan ainihin anyi keban cita wajen da ta ke yin kiwo kenan wato ya na nuni da cewar kenan a wajen da ta ke kiwo gashi nan gaskiya an sabta ce shi an share shi gurin yayi piyes sannan kuma ga abunci nan a gaban ta sannan ya na nuna manacewar ainihin ita daba idan zaa yi kiwon ta ya kasance, ka tanadi ingantaccen abinci wanda ze inganta lafiyar ta kuma wanda ze kasance ya wadatar da ita wanda ze hada da dukkan na wasu kayaki na abinci na gina jiki da lafiya da ainihin kyaun jiki da sauran su kada ya kasance ka tara dabbobi dayawa yanda zai kasance aininhin ba za ka iya ciyar da su ba. Wato ya na nuna mana cewa wannan video ya kasance dabba ka ka keɓance mata gurin da za ta yi rayuwar ta ta hanyar yi mata allura wace ta rigakafi da gyara mata gurin da zata kwanta wanda ze taimaka wajen inganta lafiyar ta jikin ta ze yi kyau za ta samu ingantacciyar lafiya sannan kuma zai kasance, kai kan ka riba a gareka wajen samun takki wanda shi ne zai zagaya za ka yi amfani da shi wajen yin noma da zai kasance ka kuma tsarafa shi, ka samo ma ta abinci da za ta ci ingantacce wanda zai inganta Sannan na biyu, wurin da za ta yi rayuwa gashi nan an share ma ta shi pes wato babu takki, wanda zai iya tara ainihin wasu kwaruka ko kaska ko su tsutsotsi da za su iya shiga kafar ta wanda za su iya ilatar rayuwar ta wanda kai ma manomi kan kin kanka ko kuma in ce maki yayi ba ze ba ka ingantaciyar riɓa ba sannan kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba wajen gani cewar lafiyar dabbobin ka ba ta inganta ba. Sannan na uku, ya nuna mana cewa ainihin kada ya kasance ka sake ta, ta tafi wato ta tafi sakaka, ta je ta yi wa mutane ainihin taadi wanda garin haka zai iya kasancewa wani ya zo ya rayuwar ta ko ya tsare ta, ko kuma ya kama ta wanda gaskiya ba zai samar da zamar lafiya ba a sakanin alumma wanda haka futina za ta yi ta kuluwa yanda zaa samu rashin zamar lafiya da rashin jituwa.

Wannan bidiyon yana nuna mana ainihin ruwa ne wato aka yi shi mamakon ruwan sama wanda ya taho ya kasance an samu gagarumar zezayar ƙasa a gurin ko kuma ainihin daga kogi ne aka ɓallo shi ya kasance an samu zezayar ƙasa wanda wannan zezayar ƙasa tana ɗaya daga cikin illoli da take damun mutane ga shi nan guri ne wanda yake ainihin babu bishiyoyi ma'ana sakamakon sare bishiyoyi da al'umma suke yi wannan yana taimakawa wajen samun zezayar ƙasa wanda yake yana lalata mahalli ga shi nan ko da a gona ma idan an yi shuka ze kasance gurin du wannan amfanin ruwa yaa share shi ya tafi da shi gaba-ɗaya wato ze kasance du wani nagartaccen sinadarai da shuka za ta yi amfani da shi ruwa zai ainihin wanke shi ya tafi da shi can ya je ya kai wa wani gonarsa ko kuma ainihin ya wanke shi ma ya tafi ya je kogi ya zubar da shi wanda yake gaskiya wannan zezayar ƙasa tana illatar da mahalli wanda yake gaskiya mutane suna iya samun matsala a mahallinsu wanda gaskiya illolin zezayar ƙasa yana ɗaya daga cikin abin da ya samu cewa ba za a iya samun gurin da za a yi noma ba sannan kuma mahallai na guraren da al'umma suke zama ze kasance ya samu nakasu an samu matsalar rushewar gidaje ainihin karayar tattalin arziƙi da rayuka ma gabadayansu wanda zezayar ƙasa tana da ainihin illa ga rayuwa ta ɗan Adam wanda yake ze kasance ya illaci rayuwarsa ya samu matsala wanda zezayar ƙasan nan akwai hanyoyi da dama sa suke samar da shi za ta iya yiwuwa ainihin ko ɓallewa na wani kogi wanda ze kasance ya shigo cikin al'umma ya illatar da rayuwarsu sannan fuska ta biyu rashin ko kuma in ce ƙarancin dasa bishiyoyi da al'umma suke yi yana temakawa wajen kawo zezayar ƙasa da kuma ainihin sare bishiyoyi da ake wanda yake a ƙa'ida ana san kafin ka sare bishiya ka tabbatar cewa akwai wata ka reneta ta yi girman da ta isa a sha inuwarsa sannan se ka sare shi a tsari na ainihin kafa gandun-daji wannan shi ne

wannan ma kamar yadda muke gani wato gona ce ga shinan ta yi shar shar gwanin sha'awa an samu ingantaccen ruwan sama kuma sannan an yi an zuba taki na zamani anyi feshi yadda ya kamata gaskiya gashinan ta yi kyau yana nuna mana cewa yabi hanya ta zamani hanyoyin da ya samu labarai cewar a inganta noma na zamani wato ta hanyoyi da dama wanda yake nuna mana cewar ba kawai a kunne mutane ze ji hanyoyin da ake bunƙasa noma ba gona tai kyau ya nuna mana cewa ga shi nan hanyoyi da dama da za a iya samun labarai wato yana sauraran duniya a tafin hannunka kenan yana sauraron labarai daga redio ne waya ce da sauransu yanda manomi zai bi don ya kasance ya inganta gonarsa kamar yanda yake ga shinan tayo kore a cikin wannan hoto sannan yana nuna mana ainahin cewa manomi ya kasance me bibiya ta labarai na gidan redio da sauran dukkanin wasu hanyoyi da su taimaka masa wajen samun ingantattin shawaroro shawarwari daga marsana harkar noma waɗanda za su tallafa masa wajen bunƙasar amfanin gonarsa ta hanyar yin amfani da feshi da magani da kuma ainahin yanda zai kasance shi kanshi ya kiyaye lafiyarsa wajen inganta gonarsa sannan kuma da ganin cewa ya tsaya yabi hanya ta zamani ya yi amfani da maganin feshi ya yi amfani da Taki ingantacce ya yi noma yanda ya kamata da dai dukkan wani abubuwa da ya kasance gona tana buƙatarsa ya yi amfani da shi gashi nan goanarsa ta yi fes fes abin sha'awa da shauransu sannna wannan rediyon tana nuna mana cewa wato yanayin ya kasance yana bibiyar gidanjen rediyo wato saboda akwai shiryr-shirye da ake kawowa wa'yanda suka shafi harkar noma waɗanda za su tallafa masa wajen samun basira ko kuma sabuwar hanya wacca ake bi domin ya kasance anyi noma na zamani noma don riba ba noma kawai don ya kasance ka ci kai kaɗai tare da iyalinka ba ya zama ta ce he inda ta ce

wannan gashi nan ina ganin hotone na ainihin solar ko kuma ince fitila ko kuma wani inji dai da yake amfani da hasken rana ga tangaraho nan na ɗaukar caji daga hasken rana wanda yake wannanita harka ta solar ko kuma ince fitila ko kuma inji wanda yake amfani da hasken rana zamani yazo da manomi zai iya yin amfani dashi wajen ajiye hasken ranar da idan aka tarashi a cikin sa zai kasance anyi amfani dashi wajen injina da suke motsawa wajen tafiyarda harkoin yau da kullum na noma kama daga kan abinda ya shafi ban ruwa haske na rana da kuma ainahin juya shi kansa injin wanda zaiyi wannan ban ruwa da kuma haske da zai bayar a gona ko kuma ainahin abinda ya shafi kiwon kaji da shauransu wanda yana rage wahalhalu nesa ba kusa ba wajen amfani dashi domin idan manomi zai ban ruwa ya kasance zai yi amfani da tsohuwar hanya, ta hanyar amfani da jigo ko kuma ainahin tada genarator wato duba da yanayin tattalin arziƙi da ake ciki wato koda yaushe duniya ana kawo wani abu wanda zai kasance an sauƙaƙawa manomi toshi kamar yanda muke gani wannan hoto yana taimakawa manomiwajen samun hasken ranarda zai taimaka wajen juya injinansa da zasu yi ainahin amfani dashi wajen gudanarda harkoki na yau da kullum na gona ko kuma kiwo abinda ya shafi kiwon kaji kiwon dabbobin su kansu wato da kuma ainahin yin amfani da inji na ban ruwa wanda ya sauƙaƙawa ɗan adam wajen amfani da hannu ko kuma tada genarator sakamakon yanzuma man fetur da yai tsada ko kuma gas wato wannan solar da muke gani ko kuma tangaraho mai amfani da hasken rana yana taimakawa manomi wajen ganin cewarya sauƙaƙa masa wajen gudanarda harkokinsa na noma da ingantasu na yau da kullum ba tare da ya sha wahala ba ko kuma zai rage masa wahalad da yake sha wajen amfani da ƙarfin jikinsa wajen samar dashi

Wannan gashi nan, ainihin hoto ne na hannu, ko kuma in ce mutum gashi nan ya riƙe rake, wanda yake ita wannan rake, tana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin kayan itatuwa, waɗan da ake noma su domin amfani na yau da kullum. Kuma sannan ita rake, ba ta yi sai a guri wanda yake yana da ruwa yanda ya kamata, da kuma guri wanda yake ƙasag gun taɓo-taɓo ce, shi ne rake takeyi a nan gun. Ita rake, tana ɗaya daga cikin kayan itatuwa na marmari, waɗan da ake sha, wanda yake ita kanta, ta ƙunshi wasu sinadarai, wanda yake sinadari na abinci. Wanda yake tallafawa ɗan adam, wajen rage masa jin yunwa da shauran su. Sannan ita rake, tana ɗaya daga cikin kayan itatuwa kamar yadda na faɗa, wanda tana taimaka masa, wajen sha mutum ya kasance ya samu nishaɗi, da jin daɗi, da kuma ƙara masa kuzari a jikin sa, da kuma gina masa jiki, wanda yake ƙasashen da suke yin ta, ko kuma guraren da suke yin ta, guri ne wanda suke suna da wadatan ruwa. Sannan kuma ƙasar gurin baƙa ce, wanda yake ba sai an kai taki ba, wanda yake kuma ba a zuba mata suga, ko wani abu wanda yake zai ƙara mata wannan zaƙi, wanda yake shi kawai daga Allah ne ya kasance. Tana ɗaya daga cikin kayan itatuwa, waɗan da suke karawa ɗan adam lafiya, da kuzari a jikin sa, yanda zai samu nishaɗi, da shauran gudanar da al'amuran sa na yau da kullum. Wanda yake tana ainihin matuƙar taimaka masa, wajen ganin cewar ya samu nishaɗi, wanda yake tana ƙara jini a jikin ɗan adam. Wanda yake ta hanyar haka ne zai kasance an tsaya anyi noman ta yanda ya kamata, musamman wato a ƙasashen mu waɗan da yake na nahiyar Africa, wanda yake su kan su turawa ma suna da ƙoƙarin cewar sun noma ta, yadda ya kamata, ta bin hanya wacce take ta zamani.

wannan hoto ne nake gani gashi na dankali wanda yake ja da kuma wanda yake yellow wanda yake yana daya daga cikin kaloli na dankali da muke dasu wanda ake noma shi a guri wanda yake na yashi wanda yake gurin koda babu ingantaccen taki wanda zai ƙara mishi girma da bashi sinadarai ana iya dasa shi amma shi dankali an fi san noman sa a guri wanda yake yanda yashi ƙasa wacce take babu tsakuwa a cikin ta anan ne yake yin girma yayi kwaya yanda yakama sannan kuma shi dankali ba buƙatan kusan takin gida ko kuma na zamani mai yawa wato sinadarin da ake amfani dashi wajen noman dankali ba'a sama masa taki dayawa musamman takin zamani wato an fi amfani da takin gida wanda zai taimaka wajen wajen samar da nutrient wanda yake yana daya daga cikin abuda yake sa shi yayi girma kuma sannan ana nade masa harawar sa wanda zai kasance idan tayi yawo a gurare da dama zai kasance ko ina zata yaddda saiwa ma'ana dankalin bazai yi kwaya ba yanda ya kamata amma idan ana ainin tattara masa harawar sa yafi hada kwayar guri daya yanda zai kasance yayi da ƙato kaman yanda yake a nan gun koma fiye da haka sannan shima yana buƙatan maganin feshi na kwari da kuma ainihin wanda feshin maganin da zai taimaka masa wajen yin kwaya da sauran su kamar yanda yake a cikin wannan hoto da muke ganin sa wanda shima dakali yana daya daga cikin amfanin gona wanda yake yin saiwa wato dangi rin su makani doya rogo da sauran su wanda yana daya daga cikin abuda ake cewa vegetables wato abubu wa wanda suna yin saiwa ƙarƙashin ƙasa wanda shi wannna dankalin da muke ganin yafi san guri wanda yake na yashi ba guri wanda yake mai tabo ba da sauran su yafi yin kwayan sa a guri wanda yake na yashi na yashi kuma ya kasance an samu ingantaccen taki toh baya buƙatan ruwa dayawa

wannan ainihin radio ce wa ce gare ta ne ake samun labarai wato in aka juyo ɓangaren noma manomi yana iya amfani da ita wajen ya kasance ya samu wasu ingantattun bayanai waɗanda zasu temaka masa wajen dabaru da hikimomi na yin noma wanda yake na zamani wato ainihin kamar yanda muke gani nan gona ce ga shi nan tayi kyau tayi shar da ita anyi amfani da taki da maganin feshi da dukkanin wasu abubuwa da ya kamata ya kasance amfanin gonan yayi kyau yanda ya kamata ga shi nan alhamdulillah wanda kowane manomi haka yake son gonar sa ta kasance sannan kuma wannan yana nuna mana cewar akwai hanyoyi da dama da ake samun dabaru na inganta noma wanda yake na zamani ta hanyar yin amfani da radio television ko kuma dukkanin wasu hanyoyi na sadar da bayanai manomi ze iya saurara saboda ainihin akwai shirye-shirye waɗanda ana gudanar da su ne ta hanyar radio da television da sauran wasu hanyoyi waɗanda suke na sadar da saƙonni zuwa ga al'umma wanda yake ta hakan ne za'a sauƙaƙawa manomi ko da ba shi da wani ilimi wanda ze iya karatu da rubutu ya gano wasu hanyoyi na dabarun noman zamani to ze iya amfani da sauraro ta kafar radio ko television ko jaridu da sauran su wanda zasu temaka masa domin ganin cewar gonar sa ko kuma ainihin noman sa ya samu ingantuwa da ɗaukaka da cigaba kamar yanda ake buƙata kamar yanda wannan radio take nuna mana cewa ba se mutum ya je ko'ina ba ko ya iya rubutu da karatu ze kasance ta hanyar sauraro ma ze iya samun hanyoyin da ainihi ze bunƙasa harkokin noman sa da kiwo yanda gonar sa zata yi kyau ba tare da amfani da hanya ta gargajiya wace yake gaskiya ba za'a samu ingantaccen iri yanda ya kamata ba amma idan yana sauraro ta wannan radio ze samu

A wannan hoton kuma, yana nuna min cewar ga manomi nan ya zo gona, da malafa a kansa watta zata kiyaye shi wajen haske da zafin rana, a wajen zuwa gonarsa. Sannan kuma ga rediyo nan ya kunna, da agogo a hannunsa. Wanda wannan rediyo, tana taimaka masa wajen jin wasu labarai, da duniya take ciki na harkar zamani ko kuma kimiya da fasaha. Yana sauraron shiri ne na inganta aikin gona ta hanyar bawa manoma shawarwari, inda ainihi za su bunƙasa nomansu, ga shi nan kamar ydda yake nunawa, nan gona ce ta dankali, ya dasa dankali ya kama, ga shi nan yayi kyau, to amma kuma a cikin dankalin, ga shi nan yasa masara wanda ya yi nuni da cewa shi dankalin ya girma ya fi ƙarfin masarar, ga shi nan wani gun masarar ta yi girma, wani gurin kuma gata nan bata yui girma ba yadda wqani gun ta nuna cewa tafi ɗaukan taki, nan kuma ga shi nan ƙasa, takin bai wadaceta ba yada ya kamata. Wanda dukannin manomi yana son ya gani cewar gonarsa tayi kyau yadda ya kamat, ta zama bai ɗaya. wato yana sauraron shiri ne shima na bunƙasa albarkun noma wanda yake ta hanyar nanne ake samun dabaru, da kuma ainihin shawarwari, ga manoma, yanda za su bunƙasa nomansu. da zasu sami nasara da a su sami ingantaccen amfanin gona me yawa, domin tananne ake yin noma, wanda yake don kasuwanci, da riba ba kawai noma na mutum wanda zai yi bane ya ci shi da iyalinsa, to a'a ina sauraron wannan shiri ne, da suke nuna masa dabara na cewa, shi noma, ana yinsa a zamanance ba kawai wanda zaka ci ba. zaka iya yinsa domin ya kasance ka ci gaba da shi, ka sami ingantacciyar riba yanda ya kamat da kuma wanda ma zaka iya ci. wanda zai har 'yan'uwanka ma, zaka iya taimaka musu.

Wato nan manomi ne ga shi nan a gona ya zo yana sanye da riga me dogon hannu sannan ga malafa nan a kan sa ya haɗa maganin feshi a cikin injin feshi ga shi nan yana ainihin fesawa a fannin sa maganin feshi ne wanda yake kaman yanda nake gani gashi nan a ƙafar sa akwai takalmi me rufi se dai kuma hannun sa da fuskar sa be yi amfani da kayan kariya ba waɗanda zasu temaka masa wanda yake a ƙa'ida na feshi na kimiyyan noma yana nuni da cewa in dai akai amfani da maganin ƙwari ko kuma wani magani wanda yake chemical ne to dole ne ya kasance ka sa kayan kariya kamar abin da ya shafi safar hannu abin takunkumi da ainihin abin da zai rufe maka duk wata fata ta jikin ka wanda hakan ne zai taimaka maka wajen kariya daga illa ta wannan maganin da kake shaƙa ko kuma ainihin shi kuma takalmi yana kiyaye mutun wajen taka ƙaya ko tushiya ko kuma wani abu da zai iya illatan sa ta hanyar ƙafa ko kuma idan guri yayi duhu ya kasance wani ƙwaro ko maciji ko wani abu da zai iya taɓa lafiyan mutun yana kiyaye shi wajen taka wannan abin saboda shi feshi yana ainihin taimakawa wajen kashe duk wasu ƙwaruka waɗanda suke addabar amfanin gona waɗanda zasu iya kawo musu tangarɗa ya kuma tauye yawan amfanin da za'a samu a gona domin amfanin yau da kullun sannan kuma yana taimakawa wajen bada kariya da suke wannan amfanin yanda zai kasance cewa duk wata cuta da zata zo masa ya kasance ya samu kariya daga gare shi ba zata taɓa shi ba ko kuma idan ma ta taɓa shi wannan maganin zai kasance zai bada kariya da ƙwaro cewa ba ze hau wannan maganin ba ko kuma koda ya hau wannan maganin zai yi yaƙi da duk wata illa ta cizo ko wata cuta da zai sa wa wannan amfanin gonan ta sa saboda illan da ze kawo masa.

Salamu Alaikum nan gashinan hoto ne yake nuni gonace wace take gashinan anyi dashe acikin ta Kokuma ince an shuka abubuwa da dama aciki wanda yake a gefe guda can Kokuma ince daga nan farko gashinan anfani ne aka shuka shi kokuma aka dasa shi Wanda yake bashi da tsayi wanda zai taimaka gurin yasama ingantacciyar iska yanda ya kamata Wanda dashene akayi gashinan kamar dankali ne aka dasa shi harawace ta dankali A gefe guda can kuma gashinan an shuka masara wanda yake a Kimiyya noma aki ce masa mixed cropping Wato ka noma abu anfani yafita guda daya a cikin gona Wanda yake gona yin haka tana taimakawa manomi Wajen gane ciwan Kasar gonan sa zata iya daukan kowane irin abu kuku lalle sai abu daya misali kaman yanzunan munga gashinan manomi ya shuka dankali ana ɓangaren koda dankali yana ɗaya daga cikin abinda yake san gurin wada yake na yashi Wanda yake yafi saka ɗa agurin ingantaccen wanda za'a sameshi da nagarta yanda ya kamata Amma kuma a gefe guda can gashi can shi kuma ya shuka masara wanda shima zai taimaka wa manomi Wajen gane cewa me Ƙasarsa zata iya daukar kowani anfani amma Alhamdullahi anan gefe gashinan dankali yaye kyau gaskiya Saboda damashi gaskiya yanason guri yashi shikuma can gefe gashi can masarace yaye Wandashi kansa idan ka tsaya kaduba zakaga cewan duk gurin da ba'a ye dogon anfani ba Wato zakaga cewan anfani gurin yafi samun ingantaccen iska Wanda idan anfani yafi samun ingantaccen iska aguri shikansa anfani gona da za'a samu Zakaga cewar ya bambanta da gurin da iska bata zagawa da sauransu Agefe guda can ga madara can wace take ta nuna ta isama a sareta Saboda dukkani alamu yamuna cewar guri yaye yellow maana yayi ruwan ɗorawa kinan Wanda duk anfani da ya kasance koran ganyene inyana saka ɗa idan aka sameshi yaye wannan ruwan ɗorawa To anfani ya nuna kinan ba abunda manomi ke bukata sedai yasamu abin girbi yaje ya girbishi yazuba a buhu.

Wannan ma manomi ne ga shi nan a gonar ayaba wato gaskiya gonar ya tsaya shi kuma ya inganta ta yanda yakamata ga shi nan tayi kyau ko kuma ince yayi amfani da tun daga tushe na zaɓa irin da zai yi amfani da shi wato ya zaɓi wanda yake malaman gona suka yadda da shi wanda yake ƴaƴa lafiyayyan iri kuma ya bi ainihin ingantaciyar hanyar da ta dace domin gudanar da wannan noma na sa wanda yake ga shi nan ita kan ta ayaban ma gata nan hybrid ce ma'ana wacce take ingantaciya wacca malaman gona suka yadda da ita wacce take ƴar aure wanda yake gashi nan ya ɗauko ta da ƙyar ma ya ɗauka ya ɗauko ta ga shi nan a kafaɗar ta wanda yake bata ƙarasa ma nuna ba gata nan koriya wato ze kai ta yaje ya nika ta domin ya kasance a gaba an ɗauko ta wacce ita kanta cin ta yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke ƴaƴan itatuwa waɗanda suke inganta rayuwa ta ɗan'adam da kuma ƙara masa lafiya da kuzari na gudanar da harkokin sa na yau da kullun wanda suka haɗa da, lafiyar sa lafiyar iyalin sa sannan kuma ta fuskar tattalin arzikin sa ze kasance ya samu ingantaciyar riba wacce zata tallafa masa ta wajen gudanar da harkokin sa da kuam bashi ƙwarin gwuiwa wajen tsayawa ya kasance ya dage wajen gudanar da noman sa yadda yakamata sannan a gefe guda kuma zaka ga cewar daga ƙasa ma saboda tsaban kimiyya ta zamani ba iya ciyawa kawai bace a cikin shi wannan ainihin shinge ga shi nan koren amfani ne nake ganin su ga shi nan wata ƙila wake ne ko dai wani abu wanda yake shi ma dai ba ciyawa bace wacce kawai za'a ɗiba aje a ainihin kai wa dabbobi a shi ma wani amfani ne wanda yake manomi ze iya amfani da shi, riba ce gare shi wanda shi ma idan ya siyar zai iya samun wasu kuɗaɗe na shiga waɗanda zai yi amfani da su ta hanyar da ya dace domin ganin cewa ya inganta rayuwar sa ta yau da kullun.

nan manomine shima gashi nan a gonansa wato gona tayi kyau kenan gashi nan yayi dashe na dankali dankalin kuma gashi ya kama wanda yake gashi nan kamar yanda nake gani yasa kaya na aikin gona sa'anan yasa malafa wacce zatay taimaka masa wajan kareshi daga illa ta rana sa'anan gashinan yasa takalmi mai rufi akafarsa wanda duk shine yakama due wani mai amfani da shiga gona yana amfani dashi saboda ze taimaka shi takalmin wajan kiyaye taka kaya ko tintibe da wasu sissige ko wani abu wanda ze iya taba rayuwarsa sa'anan kuma gashi nan yana amfani da (watering can) wato bututu na ban ruwa domin ganin cewar yabawa dankalinsa ruwa dankalin ne wanda yake dan rani yana amfani dashi wajan bashi ruwa daidai da girmansa ma'ana ruwan dayake bashi beze kasance ya yi masa yawaba saboda idan dan Adam ne yakasance yana zuba masa wannan ruwa ze kasance an zuba masa dede dashi ka gwada da hankalinka kaga cewar ka zuba masa ya (????) sai ya kai lokacin kuma da yake bukata sa'anan zaka kuma ainihin zuba masa duba da banbanci shi kuma da wanda yake ɗan damina za'a iya samun mamakon ruwan sama yakasance yayi wa gurin yawa idan yayi masa yawa ze iya kasancewa ya tsaya ko muma ya samu wata matsala wacce take zata iya tauye harkar ƴaƴan da ze iya samu da kuma dukkanin wasu abubuwa da zasu iya taimaka masa wajan samun ingantattun ƴaƴa ko kuma ainihin ƴaƴa wadanda suke da suke za'asamu cikakkiyar riba wacce zata taimaka masa wajan gudanar da arkokin sa na yau da kullum wanda ya shafi iyalinsa kasuwancinsa na noman samun dabaru wadanda zasu taimaka masa su saukaka masa wahala wajan ganin cewar yayi abinda ya dace a gonarsa sa'anan shima wanann aciki gashi nan ba iya dankali bane gashi nan adda alayahu dakuma shauran kananun dashe dashe wadanda suma zasu dada taimakawa wajan cewan in an rasa chan a samu achan

? nan de ga hoton manomi nan a gona? yana ainihin gyara gonassa? kamar yanda wannan hoto ya nuna mana gashinan ya ɗauki abinda ake cewa garma ko kuma a wasu guraren suna ce masa sango wanda yake? yana ainihin ampani dashi ga takalmi nan a kapassa yasa kodayaushe ana son ita gona in za'a shige ta a rinƙa sa wannan takalmi wanda yake na rupi yana nuna mana cewar gurin da ruwa yake kwanciya kuma ga ampani a gurin ampanin gurin baya yi yanda yakamata? kamar yanda muke gani a wannan hoto gashinan gona ce ta masara? an shuka ta bayan kuma an shuka wannan masaras sai ya kasance ruwa ya kwanta a gurin ma'ana ruwan yayi mata yawa kenan baze bazata girma ba zata tsaya ne cak saboda iska bata samun ratsawa cikin jijiyoyinta na ƙasa wanda zasu sake ta ya kasance tayi ƙauri da girma ta zuƙi sinadari wanda zata iya sakawa kanta ɗa to gashinan manomi yana ampani da kaya na gargajiya kaman garma kenan? ko kuma ainihin sango a wasu guraren kaman yanda suke paɗa sakamakon wannan ruwan da ya kwanta a guri yana ampani dashi wajen buɗa masa hanya ya kasance ya pita? saboda ruwa idan ya kwanta a gona kuma ga shuka? shuka bata samun isasshiyan iska sannan kuma idan ya zaune a gun ma kwata kwata ba'a samun ampani yayi ɗa ma kwata kwata saboda haka shi wannan manomi yana ampani da garma gatanan kaman yadda nike gani yana buɗa masa hanya yana pita ma'ana yana rage shi kenan yanda baze kwanta masa a cikin gona ya kasance ya illatar da wannan ampani nasa ba? sannan idan ya buɗe shi ya tapi ba mamaki can inda ze taru idan ruwan ya kasance an samu tsaiko na ruwan sama ko kuma gun ya bushe? za'a iya ampani da bututu ya kasance an jawo shi an kaishi wajen noman rani akwai inda ake buƙatassa inda ze kasance su kuma suna buƙatassa ne daidai da buƙatan wannan ampanin gonas

Wannan wato gona ce ga shi nan aka yi ta ta auduga wacce take a cikinta ga shi nan furanni ga kuma ainihin wani ƙwaro da ake ce ma filfilo ya hau kai saboda shi da ma irin wannan ƙwaro duk inda wani abu yake wanda yake huda sannan ya saka ɗa yana amfani da shi ne wajen zuƙar wannan sinadaran domin ya kasance ya samu abincin da ze ci kuma sannan ta haka ne yake samun abin da ze ci ya inganta rayuwarsa sannan kamar yadda muke gani wannan gona ce wacce take wannan amfani da ake samu amfani ne wanda yake samuwa ƴaƴansa ta hanyar fure wato kamar kayan marmari kenan wanda shi ma ta hanyar wani fure ne ake samun ƴaƴan da ze zuba da shauransu yana nuna mana cewar shi wannan duk wannan amfani da ka sani akwai wani ƙwaro dede lokacin da ze sa ƴaƴa da shi kuma ze yi amfani da damarsa ya kasance ya illatar da wannan abun saboda haka shi wannan ƙwaro akwai maganin da ake amfani da shi domin ya kasance ya maganta shi ko kuma manomi ya kasance yana amfani da magani wanda yake na feshi domin ya fesawa wannan ƙwaro saboda idan be fesa masa ba ze iya kasancewa ka katse ovry ɗinsa ma'ana ruhin da yake iya saka wannan ɗan na jikin wannan bishiyar ko kuma wannan amfanin ya sam rauni ta yadda ba ze iya saka ɗa wanda yake lafiyayye da za a yi amfani da shi a samu ingantaccen amfani na wannan bishiya ko kuma na wannan fure ba dole se an yi amfani da magani wanda yake za a iya fesawa domin ya kasance an samu ingantacciyar lafiya ta wannan amfani da muke gani na jikin wannan filfilo da ya sauƙa kansa da ma shauran ƙwaruka saboda idan aka yi mafani da magani na feshi ze kasance ba za kwata-kwata idan ma sun hau ze kasance ya bi ya maganta su?? abin da ya samu kenan

wannan kaman yanda nake gani mutum ne ko kuma in ce hannu ne gashi nan ya riƙe rake raken kuma na rabata biyu rabi an fere rabi kuma da ainihin kalar da take zuwa dashi rake tana daya daga cikin kayan itatuwa ko kuma in ce kayan marmari da al'uma suke amfani da shi na yau da kullun wanda yake yanada wasu sinadarai wanda yake na abinci a cikin sa wanda mutum idan ya sha sa dayawa zai kasance yasamu gamsuwa ta ƙoshi wato tamkar ya ci abinci kenan sannan ita rake tana ƙunshe da sinadarai wanda yake na carbonhydrate wanda yake sinadari wanda yake na abinci mai gina jiki wanda duk yunwan da mutum yake ji idan ya sha ta zai kasance zai iya shan ruwa ma saboda ruwan ta yanada danƙo zai riƙe wa mutum ciki ba tare da yaji yuwa ba a kusa kuma kaman yanda muke duba wa duk kala ɗaya ce wannan baƙas ba'a fere ta ba ita kuma waccan faras an fereye gefen shine idan aka fereye ta dama yana nuna wannan fari amma wannan shine ainihin kalan ta wanda raken nan tana ɗaya daga cikin kayan itatuwa wa ɗanda ake noma su sha a guri wanda yake da wadata ta ruwa bata buƙatar ƙaranci na ruwa sannan ƙasar gun da ake noma ta ana san ƙasa wacce take baƙa wacca take da taɓo kenan amma an fi amfani da wadacaccen taki na gida wanda shine zai shige da yake ƙara mata kauri ya ƙara mata lafiya ya bata wasu sinadarai da zata ɗori ruwa tayi zaƙi yanda ake amfani dashi wajen kasance wa an samu ingantaccen amfani da ake amfani da shi sannan ita rake tana taimakwa wajen nishaɗantar da mutum wanda idan ya sha ta zai kasance duk inda mutum ya kai da abun sa sai kaji ya shiga wani tunani wanda yake na daban wanda shi kansa wannan sinadari wanda yake yana amfani da ƙarfin kwakwalwa na sakawa mutum dogon tunani da hikima da yin abubuwan da suka dace

wannan itace ake kiranta kankana ko kuma wasu guraren ban san dame suke kiranta ba amma wannan da dukkannin alamu new variety ce higher breeds wacce ta nan a cikin lanbu kuma lanbun ba ita kadai bace aciki kaman yanda nake gani akwai ayaba ayaban kuma gashi nan ga dukkannin alamu itama duk da dai ba'a sako samanta ba amma de ta saka ƴaƴa ta nuna wannan kankana tana daya daga cikin abubuwa kaya na itatuwa ko kuma kayan marmari wadanda ake amfani dasu wanda tanada sinadarai da dama wadanda suna amfani ainihi suna amfanar da jikin ɗan Adam kamar yanda ya kamata sa'anan ita wannan kankana da muke gani wata aba ce wacce take idan ka yanka cikinta za'a samu ja ne aciki tanada ruwa da wasu sinadarai wadanda suna magunguna dayawa a jikin ɗan Adan wandaa magugunarsu sai iya wanda kasani sa'anan yana nuna mana alama cewa gashi nan ta nuna saboda duk amfanin da zakaga yayi yellow ya bushe gashi nan daga hancin yayi (yellow )ya bushe yana nuni dacewa (su )wannan abun ya nuna saboda ga gayayyakai nan sun bushe yanda ya kamata sa'anan duk inda take wannan manominta yayi amfani da hanyar data dace da shawarwari na ƙwararru manoma kenan na zamani yanda suka bashi shawara tayin amfani da maganin feshi taki tundaga zaban irin ma shi kankin kansa za'a shuka a gonas iri ne wanda yake higher breed ne shima gashinan me kyau wanda yake tun yana nuna mana alamar cewan ita wannan kankana ta nuna saboda daya daga cikin alama gashi nan zakaga cewar hancinta ya bushe kau yanda ba sai ka tsinketaba kana kamawa ze kasance ya rabu da uwar jikinsa ya kasance ya nuna an daukeshi anje an yanka ta yanzu wannan da zaka daukota ka yanka ze kasance zaka samu cikinta yayi jaa ma'ana ta nuna kenan yanda ya ki kasancewa bata nuna ba cikinta in ka yanka fari ze baka

Salamu alaikum manomine ga shinan ina ganin sa a tsaye da riga ajikinsa shuɗiya da farar ajikinta sannan kuma ga hula wace yake ya sata wace take hana sallah ake cewa ga shinan a hoto ya riko rake yana nunama mutane farin cikinsa ganin cewan amfanin gona ne waɗan da ya sameshi wanda ze iya temaka masa wajan ganin ya bun ƙasa harko kinsa na yau da kullun abinda ya shafe tattalin arzikin sa lafiyassa kasuwassa da shauran su rake tana ɗaya dag cikin amfanin gona wa ɗanda ake amfani dasu wajan ganin cewar ansamu nishaɗi kuma tana ɗaya daga cikin suna darai waɗanda suke ba mutun kuzari a jikinsa da kuma bashi ƙoshi wanda yake tana kunshe da sinari wanda yake na abinci wanda indan mutun yana jin yinwa ya shata ze iya kasan cewa yaji ƙoshi ya kamashi saboda ita rake tana ɗauke da sina dare na abinci wanda yake ita kadai idan mutun yashata ze iya samun cewan me ya ƙoshi saboda tana ɗaya daga cikin yanda akeyin noman ta ana son guri wanda yake guri me taɓo bayan taɓo kuma ya kasance ruwa yana ƙwanciya a gurin ansamun ingan tacciyan lema wanda yake gaskiya ita yake batayi agurin da yake gaskiya wanda yake guri me yashi ko kuma guri wanda yake babu wada tacciyan lema tana yine a guri wanda yake gaskiya akwai lema ruwa ma na ƙwanciya shi yasa yawanci gurin da akeyinta zaka ga cewar guri ne wanda yake akwai taɓo a gurin kuma ruwa yana ƙwanciya ako da yaushe ba a rasa shi da ruwa kaman yanda yake nunawa gashinan yana cike da farin ciki da annashuwa cewan yasamu noma ingan tacce shi kansa yanada gwarin gwiwa ya ɗauko ta yashigo kasuwa gashinan yanzu akasuwa yake yana nunama kostoma cewan lelle wannan rake da ya samu ta na ɗaya dag cikin in gantattu wanda aka tsaya aka kula da ita ta hanyan yin amfani da sha war wari na manoma dakuma ai ni hin in gan taccen taki maganin feshi dakuma wasu abubuwa wanda suka temaka wajan ganin cewa anci nasara wajan samar da ita kanta wannan rake domin al'umma da zasu amfana da ita

Kamar yadda muke gani, nan wata mata ce, gashi nan a cikin gona. Tana ɗauke kuma da dondo-dondo na ayaba, wanda yake nuna cewar ta ɗakko shi ne, zata je ta kai shi gida, ko kuma zata tafi talla kasuwa. Da gani gaskiya, ga dukkanin alamu wannan ayaba tayi girma, yanda ya kamata. Kaman yanda bahaushe yake cewa banza bata rogo, da gani an tsaya an kula, anyi abinda ya dace a gonar. Kama daga kan zaɓar irin da ya kamata ayi amfani dashi, wanda yake na gidan gona, wanda malaman gona suka tantance shi, suka ainihin yarda dashi, shi yasa aka samu nasara, aka samu wannan. Bayan ɓangaren zaɓan irin da ya kamata, ya kasance an amfani dashi, manomin ya tsaya yabi shawarwari na manoma ingantattu, wanda yake ta hanyar amfani da taki, maganin feshi, shawarwari na masana, yanada zai kasance an cimma ga nasara, ga wannan noma nasa da ya kai ga nasara. Sannan a gefe guda kuma a baya, ba iya ma ayaba ce kawai a kayi ba, akwai bishiya, wacce kuma bishiyan nan ita ma da alama kaman guava ce, ko kuma lemon tsami, wanda yake shi ma yana ɗaya daga cikin kayan itatuwa, waɗan da ake alfahari da su, wajan samun ingantattun kuɗaɗen shiga, da kuma cin su yana daɗa taimakawa wajan inganta lafiya, da ƙwarin jiki na ɗan adam gaba ɗaya, yadda ya kamata. Wannan ayaban kana ganin ta, da dukkan alamu ta ɗakko ne, ga fuskan ta nan tana fara'a, tana murna, cewa an samu ingantaccen amfanin gona, kuma lafiyayye. Saboda tayi amfani da, ko kuma in ce manomin yayi amfani da shawarwari na manoma, yanda ya kamat, ya sa taki, maganin feshi, ingantaccen iri, da dukkanin wasu abu da yakamata gona da take buƙata, gaskiya yayi amfani dashi, shi yasa ya kasance ya cimma nasara, game da wannan noma nasa. Shi yasa dole ne gashi nan tana farin ciki, ta ɗakko. Sannan kuma ta fuskan sana'a ma, ya nuna cewan za a iya dogaro dashi.

Wannan hoto ne, wanda yake nuna min cewar ga manomi nan a tsaye, a cikin gonar sa. Sannan kuma, ya ɗakko ayaba, wannan kuma kalan ayaba ce, ni ban ma taɓa ganin irinta ba gaskiya sai yanzu. Gashi nan sanye da hular kwano, ko kuma hula mai rufi, wacce za ta ka re shi daga hasken zafin rana. Sannan gashi nan fuskar sa da annuri, da walwala da fara'a, gashi nan yana jinjin ga cewar tabbas wannan iri, iri ne wanda yake ingantacce, wanda za a iya amfani dashi a ko ina, yanda ya kamata. Ya kasance gashi nan yana jinjina, ga sakamakon ya samu ingantacciyar shawara, ta malaman gona, wacce suka bashi cewar yayi amfani dashi kan sa zaɓe, na ingantaccen iri na ingantaccen iri, da taki, da maganin feshi, da kuma ainihin shawarwari wanda suke na manoma, wanda shine yayi nuni, da cewar gashi nan yana murna da farin ciki, wajen ganin cewar ya samu ingantacciyar nasara, shine yake yin jinjina ga ainihin wannan mashawarta da suka bashi, da kuma wa'inda suke masana harkan abinda ya shafi noma, da shauran abubuwa na inganta gona. Sannan a ƙasa, ina gani cewar gashi nan a cikin lambu yake. Ba kuma iya ayaba ce ba a ciki, a a akwai shauran amfanunnuka waɗan da yake, gashi nan akwai bishiya ma ta lemo, hatta ita kanta ƙasan wurin gashi nan an kafce ta, ba za a batta hakan nan ba. Akwai abubuwan da ya kasance za a iya dasawa, wanda suke ba iya bishiya bace kaɗai, za a iya shuka wasu abubuwa, waɗan da yake su ma hanya ce waɗan da za a iya samun wasu kuɗaɗe, da za a gudanar da harkoki na yau da kullum. Wato shi wannan manomi, yana nuni da cewar, yana yin jinjina da nuna farin cikin sa, da cewar haƙiƙa an ɗora shi hanya da ya dace, kuma sannan an tallafa masa da taki, da iri, da maganin feshi, da kuma dukkanin wasu abubuwa waɗan da yake gona tana buƙata. Sannan kuma da uwa uba abunda ake ce wa shawara. Shawara, dole ne sai da ita, za a cimma ga nasara, a samu abunda ake nema, wajen noma. Musamman ma shawara ta manoma.

Wannan kaman yanda nake gani ainihin gona ce gonana ma ko kuma ince kango ne wanda yake na dashe dashe na kayan marmari wanda yake nuni gda cewar ga kwaro nana ya haukan waɗannan kya na marmari wanda yake nuna mana cewar tabbas irin waɗannan kayayyakin basa rabo da ainihin kwari musamman adaidai lokacin dayazo zai saka ɗa wanda zai kasance an anfana dashi kamar irin su lemo gwanda aba gwaiba da shauransu wannan shime ake ce masa ainihin milipede wato wurin t wanda idan ya ciji ganyen yana hutawa gashinan kaman yanda nake gani gashinan wani ganye yahuhuda shi wannan matuƙa yana bagumawa wajan lalata shi wannan bishiya ko kuma wannan anfanin da zai samar ɗa domin ayi anfani da shi hanyoyin da ake anfani wajen kare waɗannan shine na farko ana anfani da shawarwari na masana aikin noma mayy kenan malaman gona da zasu tallafa wajan bada ingantatun shawari waɗanda a shawarwarin nan sun haɗa da anfani da maganin feshi ko kuma ainihin da hannun mutun zai bi akwai hanyan da zai magance wannan kwaruruka to amma akwai magunguna da ake anfani dashi idan muka dauki sashen chemical kenan sa ake anfani dashi wajen kiyaye kamuwa da cutan da wannan kwaro zai haifar ana anfani da injin feshi wajen haɗashi kafin a haɗa akwai kaya da ake anfani dasu waɗanda suka haɗa dz safar hanu wato mask, face mask da kuma ainihin abu da ake cewa PPA personal protect equipment wanda suka haɗa da safar kafa safar hannu gilashi da riga ita kanta da za'ayi anfani dashi wajan fesa wannan magani domin a inganta lafiya dakuma ainihin abun da za'a samar na wannan anfanin kenan wanda dole ne idan akayi anfanin dasu ya kasance anciresu an ajesu gefe ko ku duh lokacin da akayi aiki da shi an ɗauki anje an shanya ,anwanke an shan ya domin anfanin gaba saboda idan aka ɗauka shi akayi anfani ba'a wanke ba zai iya tɓa rayuwa ta ɗan adam wanda yakan haifar da cuta ta cancer da shauran su sannan kuma na biyu ita kanta roban da akayi anfani da ita wajan chemical ɗin za'a ɗauke ta ya ksance anyi haka an rufe ta ba ƙonawa za'ayi ba domin idan aka ƙona za9 iya illatar da

wannan ma kamar yadda na ke gani gona ce wacce akayi masara gatanan to amma kuma a cikin wannan gona kamar yadda nake gani dama malaman gona suce musamman ita masara gaskiya tana da kalu bale sosai na abin da ya shafi kwaro masamma kuma lokacin da ta dauko fidda kai kar yadda wannan hoton ya ke nunawa shi ma gashinan ta dauko fidda kai amma ga shinan kwaro ya shiga aynihin zuciyar ta yana cinyewa tun daga ganyan ma gashi nan wato kaga cewar zai rage mata kwari da kaurin ta, da yanayin kaurin ta ya kuma rage shi wannan nuteren din da za ta zuko daga kasa idan ma ta zuko shi gaskiya ba za ta yi abin da ake bukata ba saboda shi wannan kwaron shi ne muke ce masa santifit [centifit] wanda shi ne ya ke jawo wannan abin da ake cewa darban masara awai hanyoyi da dama da ake bi wajan kiyaye wa da kamuwa da wannan cuta ko kuma magance ta ma gaba daya akwai abin da ake cewa afilasef [Appllasef] wanda shi wannan a fila saif din wasu kwayoyi ne wanda ake amfani da shi wajan watsa mata tin daga zuciyarta inda zai shiga ya magance kwaron da yake jawo wannan darba na masara sannan hanya ta biyu ita kanta gyada itama tana yin wani abun da ake cewa Afulatozin [Aplatixin] wato cutar bori kenan na gyada wanda shima wannan sinadari yana temakawa wajan magance afilatozim [Aplatoxim] din wanda ake watsar da shi shi ma kamar hanya ce ta wancan da mukayi amfani da shi na saboda idan aka zo watsar da shi ana amfani da fifi'i fasinal furotektif ikufiment [PPE personal protective equipment] wanda suka hada da shima safar hannu a sinacs gilas [ fesmaks gilas [face-mask glass] da kuma kayan da mutum zai sa da kuma ai nihin ranbut [ramboot] takalmi mai rufi kenan wanda za su trmaka masa koda gurin ba a gyara shi ba yanda ya kamata zai temaka wajan kare mutum daga fadawa cikin kaya ko tushiya ko wani abu sannan shi kanshi fasmask yana kare mutum daga shakar wannan illa ta wannan kemikal din wanda zai iya illatar da rayuwarsa ya sa mata wata cuta da sauran susannan ita kanta robar da ake sata ana amfani ana a rufeta

Salamu alaikum, nan kamar yanda nake gani manomi ne a gona ga shi nan yana riƙe da fatanya da kayan aiki a jikinsa wanda suka haɗa da hula, riga da kuma fatanya. Yana aiki ne a cikin gona kuma aikin da yake yi shine haƙan dankali, wanda dankali yana ɗaya daga cikin amfanin gona waɗanda ba bishiya yake yi ba. Yanayin ɗinsa ne ajiki jijiya wanda yake irin dangin su doya, ma kannin rogo da sauran su, wanda yake taimakawa wajen samun kuzari a jikinsa da kuma ainihin ƙara masa ƙarfi. Da kuma ana yin sa ne domin a samu riba. Wanda yake a cikin wannan gona tasa kamar yanda yake a hoto ga shi nan, kunya ce aka yi ta ƙatuwa wanda shi dama dankali gaskiya yana son ƙatuwar kunya, wanda tananne yake taimaka masa wajen saka ɗa mai girma ingantacce wanda za a samunsa yanda ya kamata idan ya saka ɗan. Kuma idan aka tashi za a haƙe shi ana yanke ainihin ita wannan harawa a ware ta gefe sannan shi kuma ɗan da aka tono a ƙasa se a zuba shi a buhu ko kuma a tattara shi ya kasance an haɗa shi an kawo gida ko kuma in kasuwa za ka kai an zarce an je an kai shi. Sannan ana yin sa ba iya ci kaɗai ba, dankali ana yin sa ne ana kai shi kasuwa domin a fita waje da shi a sarrafa shi a yi sitati da sauran su, sinadarai da ɗan adam ze yi amfani da su na yau da kullun, na harkokin sa na yau da kullun wanda zasu iya taimakon rayuwarsa. Kuma sannan yana taimakawa hanyace ta idan aka yi za a samu shiga wanda zasu ainihin taimaka ma mutum wajen ganin cewa ya gudanar da harkokinsa na yau da kullun. Sannan shi dankali yana ɗaya daga cikin abinciccika wanda ake amfani da su, wanda za a iya cewa ba iya na gargajiya kai ba, shi kansa Bature yana amfani da su wajen ganin cewa ya samu abincin da ze ci da kuma wasu abubuwa waɗanda yake sinadarai ne na gudanar da harkokin rayuwansa waɗanda zasu taimake shi ƙwarai da gaske wajen ganin cewa ya samu ingantacciyar riba a kasuwa. Sannan shi kansa wannan dankali yana taimakawa wajen ganin cewa an samu ingantacciyar abinci wanda hatta shi kansa wajen yin sa mis ɗin ƙasan gona gaba ɗaya saboda shi amfani ne wanda yake yana buƙatan kunya mai tudu. To sakamakon wannan tudun da za a yi ta, ze taimakawa manomi wajen ganin cewa ya yi mis wato ya hargitsa sassa yanda yake ya haɗa ta da taki mai yawa yanda ze kasance ta samu mis na taki sannan guri ze riƙe lema wajen ganin cewa an samu abin da…

[paused] Wannan gona ce itama gashi nan abunda yake nunawa cewar gashi nan anyi shuka aciki amma abubuwan da aka shuka gashi nan an bada ainihin space a jiki yanda ya kamata wato kaga an raba gurin guri biyu kenan gefe guda anyi amfani wanda yake dogo ne amfani gashi can da bishiyoyi aciki sannan kuma daga nan gefe zaka abubuwan da aka shuka gajejjerun amfani ne wanda yake baya wuce abunda ya shafi irin su wake fari waken suya ko kuma gyaɗa da sauran su gashi nan shi ne akayi shi a gefe guda nan kuma daga sama bishiya ce gata nan gashi nan miciji ne akai ya zuro kansa ƙasa ragowar jelarsa kuma tana sama wanda yake nuni da cewar duk lokacin da shi amfanin gona ya ɗauko nuna ko kuma ya saka ɗa dole ne baya rabo da wasu ƙwari ko kuma wasu tsuntsaye da wasu dabbobi wanda zasu iya cin wannan ɗan nasu domin ya kasance sunyi rayuwa dashi ya tallarawa rayuwarsu wajen basu kuzari wajen yin girma da samun ingantacciyar lafiya da kuma ainihin abinci a gefe guda kuma daga can zaka ga cewar shi kuma ga wani mutum nan ko kuma ince hannun mutum ya tsaya shi kuma yana kallan cewar ga wani maciji nan a sama wanda da ya duba amfanin gonan sa yaga cewar akwai kwai guraren da akai ɓarna toh shi ne yake alaƙanta wannan ɓarnar da wannan macijin shi ne yazo ye masa ɓarna sannan na biyu hoton yana nuna mana cewar gashi nan abunda aka shuka waken suya ne kuma ya ɗauko nuna saboda gashi nan yayi yelo ganyen su yayi ruwan ɗorawa shi ne yake nuna alamar cewar wannan waken ya nuna abunda ya rage masa kawai bushewa zaiyi domin a ɗebe shi a casa shi sannan kuma a zuba shi a ainihin buhun-huna wanda daga nan kuma za'a je a ajiye shi a store wanda za'a siyar a siyar dashi wanda kuma za'a ci a ci shi kuma daga gefe guda can zaka ga cewar ko wani guri wanda ciyawa ce ta mamaye shi gashi can amfanin ma ya ƙwace gaskiya ba lalle ma a samu wani ingantaccen amfani ba yanda ya gabata a tsallake kuma zaka ga cewa shi kuma shinge gashi can amma ba tumatir akayi ba ko wani abu, a'a dashe-dashe ne akayi na gwanda ayaba, lemun tsami waɗanda suma suna taimakawa wajen raya gandun daji da kuma samun furanni ko kuma ƴaƴan bishiyoyi waɗanda za'a iya taunawa kamar irin su dabino um da sauran abubuwa da zasu taimaka

wannan kuma hoton mutum ne gashinan manomi ne a cikin gonar sa gashi nan yana sanye da malumfa a kansa ga kuma bututu nan na ban ruwa sannan a cikin ajihun sa akwai waya ga earpeice nan kuma ya sa ma'ana speaker da ake sa wa a kunni wace yana yin aiki tana dauke masa kewa da dukka nun alamu gashinan dai bunga ce ta doya ko kuma dai makami yake bata ruwa domin ya kasance tayi sulu ta samu ingantatacen lafiya da zata iya saka dan ta a ciki ya kasan ce yayi girma domin ya kasance anyi amfani dashi wajen ci na yau da kullum wanda alumma zasu iya inganta rayuwan su game dashi sannan irin wannan yanayin ban ruwa da yake yi yana nuni da cewar meh ana amfani da ban ruwa domin a bawa amfani dai dai bukatar sa ba tara da yayi yawa ba yanda zai illatar dashi ko kuma yayi masa kadan a'a ana bashi ne dai dai lokacin da yake da bukata da kuma yawan abun da yake bukata ake bashi manomi yana dubawa ya tabbatar cewar ruwa baiyi masa yawa ba shiyasa yake iya kokarin sa ganin cewa yana zuba sa yanda zai masa daidai aikin da yake yi kenan a gefe guda kuma can zaka ga cewa gonar biyu aka raba ta a can kuma gefe anyi gajeren amfani shi kuma wanda yake ya hada kore gashi nan wata ƙila wake ne ko kuma geɗa ce wace yake iya zamanto mixed cropping kenan wato an haɗa shi kenan anyi abubuwa wadanda suka fi guda ɗaya can kuma gefe guda gashi can ita kuma masara ce ita ma ta dauko nuna saboda gashinan tayi ruwan dorawa wanda daga wannan ruwan dorawa za'a iya harvesting wato girbi kenan yanda kuma idan ya bushe za'a yi amfani dashi wajen tabbatar da cewa an shanya shi ya bushe sannan an zo an chasa shi an zuba shi a buhu shima wanda za'a yi amfani da shi ya kasance manomi ya ware wanda zai ci da kuam wanda zai siyar da kuma wanda zai ware wanda ze yi iri da shi a shekara mai zuwa kaga wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin dabaru kokuma hikimomi na wannan noma wanda yake na zamani

wannan gashi nan htonsa a cikin gonarsa ta waken suya waken suya ya noima a gonas gashi nan yana ɗauke da bututu na ban ruwa amma shi wannan bututun guda biyu ne a hannunsa hannunsa na hagu da kuma hannunsa na dama sannan kuma a kansa gashi nan ya sanya saƙaƙƙiyan malafa ta kaba wacce zata taimaka masa wajen kiyaye shi daga zafin rana ko hasken ta da zai illace shi sannan kuma a ƙafarsa gashi nan yana sanyeda takalmi mai rufi wanda zai taimaka a cikin harkokin gudanarda noma a gona wanda yake koda mutum zai tarad da ƙaya ko wani tsittsige da shauransu wannan takalmin zai kiyaye shi daga faɗawa haɗarin da zai ji rauni a ƙafarsa sannan kuma yana bi kowanne gindi na amfani yana bashi ruwa daidai da buƙatarsa ba tareda shi wannan ruwan ya yiwa amfanin yawa ba ko kuma ayi masa kaɗan a'a yana bashine wato daidai da buƙatunsa lokacinda yaga yana buƙatar ruwa zai ɗebo ya zuba masa ba tareda ruwan yayi masa yawa ba saɓanin da kuma shi ruwan sama a wasu lokutan yaka iya zuwa idan yazo kuma amfanin gonar baya buƙatar sa da yaaw a daidai wannan lokacin amma amfani da wannan watering can bututu na ban ruwa zai taimaka wajen zuba masa ishasshen ruwa wanda yake buƙata ba tareda yayi masa yawa ba ko yayi masa kaɗan ya danganta da irin yanayinda manomin ya gani na amfaninsa yana cikin buƙata ne ta ruwa ko kuma a'a baya buƙata zai zuba masa ruwansa daidai da buƙatarsa ba tare da yayi yawa ba ko kuma yayi kaɗan yanda zai iya samun matsala ko kuma tauye samarda amfaninda ake son a samu saboda idan babu wadataccen ruwa ga amfani ko kuma tsuro to koda zai fito ya bada koran ganye ba lallai ne ya bada amfanin abinda ake buƙata ba ingantacce koko koda ya bayar baza'a same shi yanda ya kamata ba ma'ana amfani da bututu zai iya kasancewa manomi yana amfani dashi yaba shuka daidai ruwan da take buƙata ba tareda wuri ya caɓalɓaleba ko kuma an samu kwanciyar ruwa ko mamayewar ruwa ko kuma wani abu wanda yake zai iya jawowa guri ɗaya yayi ciyawa da yawa zata kwace ya kasance

wannan gona ce gashi nan an yi huɗa amma kuma guri ne yanda yake nunawa gashi nan wanda yake da taɓo ma'ana baƙar ƙasa kenan kuma ruwa yana kwanciya agurin amma duk da haka dankali aka dasa a gun da aka dasa dankali kuma gashi nan an bashi space ma'ana an bashi tazara wanda wannan tazara zata temaka masa yanda ze samu ingantacciyar iska da kuma sakin saiwa cikin ƙasa yanda ya kamata yanda ze fi saka ƙwaya wato yanda ya ke nunawa idan ba dankali ba a cikin wannan yanda ruwa ke kwanciya ɗin ba za'a samu ingantaccen amfani yanda ake nema ba saboda ruwa yana kwanciya a gurin amma da aka masa tudu gashi nan wannan tudu kunya-kunya da aka yi masa shine ze tallama masa wajen ainihin saka ɗa yanda ya kamata yanda ze samu cikakken lafiya kamar yanda muke gani a nan sannan a gefe guda kuma zaka ga cewa ba iya dankali aka sa ba akwai abunda aka shuka gashi nan a sama wanda masara ce wanda ita ma zata temaka wajen bunƙasa tattalin arziƙi sannan shi wannan ruwan da yake fita ta kwari anyi dabara ne kada ya kasance ya kwanta a gurin ya cutar da amfanin gun wanda buɗe shi da akayi ze iya can ya je ya taru a wani waje ta yanda za'a iya sarrafa shi ayi wani amfani da shi kamar abunda ya shafi noman rani kenan a gefe guda kuma wannan space wanda aka bayar na dashen dankali wanda yake ba tarko aka yi ba saboda dashen ma akwai wanda ake cewa tarko wanda za'a dinga bi iya tsayinsa ana tsitsirawa a cikin ƙasa har ya ƙare a'a wannan yanyanka shi aka yi aka dasa shi gindi-gindi wanda ya fi yin manyan ƴa'ƴa yanda ya kamata yayi lafiyayyun ƴa'ƴa wanda ze kasance zasu samu ainihin wadataccen sinadarin da zasu yi girma sakamakon wanda za'a ringa yin sa tarko ana caccaka shi ko ina har izuwa ya ƙare a'a shi wannan yanyanka shi ake yanda ze fi saka ƙwaya yanda ya kamata

nan kuma gona ce gashinan wacce akayi ko kuma ince abun da aka shuka amfani ne wanda yake dangin fure amma dai gashinan dai kaman yanda muke gani ganye ne na wake bayan wake kuma gashinan ma yayi fure ma'ana yayi huga kenan kuma a gefe guda akwai ƙwaro shima yana son ya kai labari ma'ana ya ci kenan dama duk lokacin da aka dasa irin wadannan abubuwan a dai dai lokacin da zasu sa ƙwaya yakan gamu da ainihin ƙalubale na cewan meh ƙwarin da Allah ya halitta suma zasu iya amfani da wannan su ci domin ya kasance suma sun rayu toh amma kuma shi dan adam ko da yaushe yana ganin cewa a kimiya ta noma yana yi ne domin ya samu abun da zai ci dashi da ilyalin sa da kuma abun da zai samu wajen gudanar da harkokin sa na yau da kullun a ciki kuma zai raba ya ware wanda idan Allah ya kai mu baɗi zaiyi amfani da shi wajen siyan abun daya shafi taki biyan ma'aikata da duk wata abubuwa da gona take bukata hatta na maganin peshi da wanda zaiyi peshin da dukkanin kayan da za'ayi amfani da shi wajen peshi wanda suka shafi abunda ake cewa PPE wato personal protective equipments wasu kaya na kariya daga chemical ko kuma wani sinadari wanda zai iya illatar da rayuwan mutum wadanda suka hasa da ko safar hannu akwai face mask akwai gilashi da kuma takalmi mai rufe wand zai taimaka wajen koda mutum cikin kaya ya shiga baza ta huda shi da wuri ba ko kuma ya takata ba tare da sanin sa ba 2baza ta ainihin huda shi ba ko kuma ya soasai zata huda shi toh ba lallai ya kasance tayi masa illa da yawa ba yana taimaka wajen rage wannan sannan a gefe guda zaka ga cewar shi wannan furen da ya idan ba'ayi amfani da maganin peshi an ture ƙwarin ba um shi bangaren amfanin baza'a samu abun da ake nema ba idan a gona hectre daya za'a samu buhu biyu na sabar wake toh idan akayi amfani da maganin peshi da ƙyakyawan hanyan da ya kamata zai kasance za'a iya samun buhu biyar zuwa shida ma ka biya hannunka kenan sau biyu saboda haka yana nuna mana a dage da amfani da wadannan kayayyaki dan gudanar wa

nan hoto ne na hannu da kuma ainahin dankali wanda yake ruɓaɓɓe wanda wannan shine muke kira da hausa wanda ake ce masa ƙaƙu ƙaƙu wani ƙwarone wanda yake shiga dukkannin wani abun wanda yakeyin jijiya abunda ya shafi dankali doya makani gwaza rogo da shauransu kaman yanda yake nunawa anan dankali ne ya nuna yayi komai amma kuma ga wannan ƙwaro wanda ake cewa na ƙaƙu ya lalata shi yanda zai kasance baza ayi amfani dashi ba domin du ya cinyeshi ma ƙwata ƙwata gashinan babu wata mamora a jikinsa yana nuna mana cewar kimiyya ta noma na zamani aƙwai kayayyaki da ake amfani dasu wanda zasu taimaka wajan kawar da ko kuma rage wannan lalacewa ta amfanin gona misali idan muka ɗauki maganin wankin iri tun a shuka ko kuma dashe ana amfani dashi wajan zubawa tun daga nan ake kiyaye lafiyarsa sannan idan ya taso mutun kuma yana ainahin amfani dashi dan ya kasance ya kare irinsa daga dukkanin illoli na wannan ruɓewa ko kuma ƙwari da zasu iya atakin dinsa ya kasance sun cutar dashi kaga wannan yana nuna mana cewar a kimiyya na noma na zamani dole ne ya kasance ana amfani da abinda ake kice chemical ni ko kuma me duk kanin wasu dabaru waɗanda zasu ainahin taimakawa manomi ya kasance ya kiyaye faruwar hakan ta hanyar yin amfani da adana shi ko kuma yin amfani da maganin feshi ko kuma daidai lokacin da ya nuna maimaƙon a haƙeshi a'a sai a basshi a cikin ƙasa lokacin idan rana tazo da kuma canjin yanayi na zafi da wasu abubuwa da canjin yanayi sai ya kasance baya samun ingantatciyar iska kuma ga ruwa a jikinsa tunda baya samun ingantatciyar iska sai ya zamanto wannan zafin idan ya ɗumama a ciki sai ya kasance Allah da ikonsa sai yayi wannan halitta ta ƙaƙu wanda yake zata iya shiga cikinsa ya kasance ta lalata shi tasashi ya fita daga siffarsa ya ruɓe bama zaka ganshi kace dankali bane da shauransu

Nan ma kaman yadda ke nuna wa a cikin gona ne, gona wace take gashi nan akwai bishiya amfanin gona bishiya ce ta gwanda amma gashi nan kuma da zuma a kan ta [? har guda biyu suna ainihir wannan wanda yake shi wannan da ke jikin ta, shi ne zuma ke amfani da shi domin wanda za su iya ya kasance ya samu abun da yake nema. shi yasa ka ga in dai kwari za su dinga irin wadanna abubuwa zai kasance za su dinga cizar ta da bakin su wanda ganyen su gaskiya ze samu matsala wanda gaskiya ze iya samun rawan wajen lafiyar sa da kuma ainihin abun da ze iya samarwa na daga iyaiya kenan dole ne ya kasance hanyoyin da za bi ya kasance an magance wannan zuma da yake cizon wannan abu na farko ya kasance anyi amfani da magani ko kuma anyi amfani da hanu wajen kade shi ko kuma duk abun da ze kasance a wat hanya da za a bi da ze kasance anyi amfani da ita wace wannan zuma ba za hau ba ya kasance anyi amfani da ita. Saboda idan ya cigaba da hawan kan ta ze kasance, za ta cigaba da samun matsala, kuma sannan, gaskiya ba za ta yi iyaiya kamar da ake bukata ba, ze kasance ita kan ta baza ta bada kyau yanda ya kamata saboda haka, wannan zuma da yake nuna mana cewa sakamakon hawan ta da yayi ze kasance gaskiya ba za ta samu inganttancen lafiya ba da nasuwa balantana kuma har ta samar da kwaya na wane da na amfani da shi. Dole ne ya kasance hanyar da za a magance ya zaman to anyi amfani da maganin peshi kenan, na hanu wanda za iya pesa musu da ze kasance ya kashe su. saboda mutukar za su cigaba da hawa, toh gaskiya baza a samu abun da ake so ba ma saidai ya kasance abun da za a samu ma, saidai a samu mafi karanci fiye da abun da ake tunani, saboda wadannan kwaruka ya kasance sun illatar da shi, sun rage masa karfi

Wato nan ma ga hotonan na manomi a cikin gonarsa gashinan da buhunsa yana nuni da cewar hororon wake ke ciki gashinan gona ce ta wake Ko kuma gashinan ya tsugunna da malafa a kansa wato da ainihin buhu a hannunsa wanda ya nuna cewar da dukkan alamu yana diban wani abu ne wanda yake na daga cikin amfanin gona yana zubawa a cikin buhunsa sannan kuma shi wannan manomi yana amfani da dabaru na ainihin zamani wanda suke taimakawa wajen harkar samun sauki wajen gudanar da diban amfanin gashinan gona ce ta dankali wanda aka dasa shi gashinan aka bashi space yanda zai asance tsakanin wancan da wancan yadda zai samu ainihin wadatacciyar iska da kuma ruwa yanda zai isar masa yadda ya kamata shi manomin gashinan yana amfani da ainihin buhu wanda yake diban wannan amfanin gona yana zubawa a cikinsa yana zubawa wanda zai taimaka masa wjen samun saukin dauka da zai tafi dashi gida maimakon ace ya diba a hannunsa yake amfani da wannan buhu wanda zai taimaka masa wajen diba dayawa sannan idan da hannunsa ne zai diba, yaje ya kai gida zai kasance gaskiya baza'a samu sauri ba wajen kwashe shi amma da yake amfani da leda ta buhu zata inihin taimaka masa wajen yadda zai iya shiryashi dayawa acikin buhunsa da zai samu saukin dauka da wuri da zai maza maza ya kasance ya kaishi gida acikin sauri ba tare da wata tangarda ba sannan wanann malafar yayi amfani da ita ne wajen sawa domin kare rana wacce zata iya illatar rayuwarsa yasata ya rufe kansa ko kuma idan akwai dan yayyafi da akeyi wanda maimakon ya taba ainihin kukwar kansa zai kasance bazai samuu damar da zai taba masa ba ta taimaka masa wajen kare wannan ranar da ainihin ruwan sama da zaizo wanda yae dai ba mai karfi ba to zai kiyae shi wajen ganin cewar an samu wannan matsalar sannan ga takalmi mai rufi nan a kafarsa wanda shi kuma yana taimaka masa wajan inda zai taka Idan akwai kaya ko kashi ko wani abu wanda zai iya huda masa kafa, wanan takalmin zai kare shi daga shiga wannan matsalar

Wannan ainahin Dankali ne ga shi nan a cikin gona wanda yake Dankali ne guda biyu ɗaya da jur da shi ɗayan kuma bai ƙarasa jan sa ba wato yanai mana nuni da cewa gaskiya Dankali yayi kwaya yanda ya kamata saboda abinda ya sa yai kwaya an tsaya an kula da shi an zaɓi ingantaccen iri ma shi kansa wanda yake me girma wanda zai bada kwayar da ake buƙata bayan nan kuma an samu kulawa ta wajen abinda ya shafi magani na feshi yi masa noma akai-akai wato da dukkanin gyara shi da zai kasance an samu Distance ko kuma an samu ainahin tazara tsakanin gindin Dankali da kuma gindin wani Dankalin gaskiya an kula da shi yanda ya kamata ga shi nan abin sha'awa ya yi shar-shar ya yi kyau ya ɗan yabanya ga shinan ma an haƙo shi ake nunawa cewar matuƙar manomi ya bi dabaru wanda malaman gona suka ba shi zai kasance ya samu irin wannan Dankali kyakkyawa lafiyayye wanda yake idan ak zuba shi a abinci zai kasance kai kanka idan ka ci shi zaka ji daban yake akan wanda ba tsaya an gyara shi a gona ba yanda ya kamata kuma sannan tinda ya yi kyau shiya kasance duk wanda ya siye shi zai kasance riba ne a tattare da shi sannan kuma a ɓangaren magani shi ma wata hanya ce wadda zai sami kuɗin shiga ma'ana zai maida kuɗinsa ko nawa ya kashe a gona in dai ya samar da irin wannan Dankalin ya yi kyau sosai yanda ya kamata to ba za a iya samun wata matsala ba da zai kasance cewar ko yayi asara ko kuma bai maida kuɗaɗen shi ba da ya kashe wajen yin wannan noma a gonassa zai kasance ya samu ingantacciyar riba sannan kuma zai zamanto ya samu abincin da zai ci a gidansa sannan shi wannan Dankali yana ɗaya daga cikin amfanin gona wanda yake dasa shi ake idan aka dasa shi ana yi ana ɗaga shi anai mai feshi har ya yi 'ya'ya a samu abinda ake nema a tattare da shi

nan gona ce gashi nan ko kuma kewayi amma acikin kewayi gashi nan furanyi ne aka shuka kokuma ince gandu ne wanda yake na ainihin shinge wanda ake noma kayan marmari acikinsa wanda gashi chan gefe akwai ayaba akwai lemun tsami nan kuma gashi nan auduga ce audugace gashinan akayita ta fara zuba fure wato zasu saka kenan ƴaya kenan wanda ga kwaro nan akansa wanda duk abinda akace yana yin hudani toh daidai lokacinda ya sanya huda yana fuskantar ƙalubale wanda kwaruka zasu dinga far masa akai waanda kamar yanda nake gani anan gashi nan filfilo ne gashinan a gefe guda ga wasu chan agefe suna amfanidashi wajan cinye wannan furedin wato furan shine suke ci a matsayin abinci wanda barinsu suna ci yana rage yawan abunda zaʼa samu wato ɗa yana rageshi kyarai da gaske wato adaidai lokacinda ya kasance gadin kokuma shingenka ya kawo irin wannan ga abunda zakayi tunda me huda ne ya kasance an sami maganin feshi da inji da kuma me feshi yaje a fesa wa wannan furan wanda ze taimaka wajan rike furan yanda idan ya tashi sakaɗa ze saka ɗa da ake bukata se yayi girma ya nuna har adaauka yakai ga ayi amfani dashi amma sakamakon idan aka barshi haka filfilo ya cigaba da ci ko kuma kwaruka suka cigaba da hawa kan wannan furan toh gaskiya bazaʼa samu yanda akesoba ze kasance ba lallai yayi ƴ aya ba kokuma furar zata iya kadewa idan ta kade kuma bazaʼ a samu abinda ake bukata yanda ya kamata saide ya kasance abinda yasamu kawai zaʼa iya samu amma beze kai yanda ake bukataba yana nuna mana cewar inyakai irin wannan a rinkayi feshi

um Nan gona ce kokuma ga hoto nan na dan yatsa, hannu ya bude wani dankali wanda yake dankalin a cikin kasa yake amma kuma ya ribe tsutsotsi sun hau kansa, sakamakon abinda yasa tsutsotsi sun hau kansa a gefe guda kuma ga wani chan tsutsotsi basu lalata shiba, nan kuma dankaline wanda ƙaƙo ya haushi ya lalata shi, hamma ya cinye ya kai gargaran da baza a iya dauka ace dan adam ze ci ba, yayi amfani dashi. Kamar yanda muka fada nan kwarika sun cim masa gaskiya sun lalata ko da yaushe sakamakon anyi sakaki wajan nunansa ya nuna har ya nunema baʼ aje anyi amfani dashi ba, shine dalilin dayasa yaribe ya kasance gashinan ma ya lalace tsutsosti sun hau kansa ko kuma ince ƙaƙo ya hau kansa akwai abinda ake cewa ƙaƙo wato shine abin da yake addabar duk wani amfani da yakeyin tsaiwa kokuma sakaɗansa ajijiya, wato shine dangi irinsu roga, dankali, doya, makani da shauran abubuwa. Dukkanninsu suna fuskanta kalubale na idan suka nuna baʼaje an daukeshiba kokuma sakamakon yanayin kasan gun bakace ya kasance babu wadataccen ruwa ko kuma ba wadatacciyar ruwa bane aʼa ya nuna ne anki zuwa aje a debeshi yana cikin karkashin kasa amma kuma an barshin amma kuma ba aiyi amfani da hanyoyi ba na kimiyya, kokuma wasu dabaru daze kasance anyi amfani da magani ko kuma kiyayeshi daga wannan lalacewa ta wannan karu kwaron da ake ce masa ƙago saʼanan hanya ta biyu baʼa daukeshi kuma anje an adana shiba an kaishi gida kokuma na samu wuri mai kyau mazibi kyakyawa an zuba shi yanda ze kasance an fito dashi daga wannan hadari da yake fuskanta na kalubale na rashin adanawa da shauransu saboda be samu wadatacciyar iskaba daya samu wadatacciyar iska zata taimaka masa wajan ganin cewa iska tana ratsawa baze ribeba yanda ya kama

Wannan ainihin ƙwaro ne gashi nan, a maƙale a jikin shuka. Ko da yake dai, kamar yanda nake gani wato masara ce. Ta fito, dai-dai lokacin da za ta fidda kai. Ga wani ƙwaro nan a jikin ta, wanda yake ga shi nan kwaɗo ne, wanda shi ma ya na hawa domin ya kasance karya ganyen ta. Ko kuma ya shaƙe ma ta zuciyar ta. Yanda zai kasance ba lallai ne ta samu ingantacciyar iska ba. Ko kuma zai iya tara ma ta wasu ƙwari, waɗanda za su sa ma ta ruɓa. Wanda da Hausa muke ce ma sa darɓan masara. Wanda ita wannan darɓan masara, ta na hana masara ta fidda kai sannan kuma ainihin ta na rage ma ta yawan na nauyin goyon da za ta yi. Kamar idan za ta yi goyo guda uku, to sakamkon wannan darɓar, zai kasance ba za tayi goyon yanda ya kamata ba. Ko kuma ma idan tayi goyon, a jikin goyon ka na buɗe wajen irin za ka ga cewar tayi wani gansa kuka-gansa kuka haka. Ko kuma tayi kamar an kwaɓa ɗorawa an shafa ma ta a jiki. Zai kasance ka na taɓawa ma za ka ji kamar ka taɓa kashe haka da sauransu. To dukkanin wannan ƙwaro, ko kuma wasu ƙwarurruka, sune su ke jawo ma ta take samun wannan matsalar ta cewar mi an samu cewar ga wani ƙwaro wanda zai iya kasance ya zamanto illa ga rayuwar ta. Ko kuma ya rage yawan amfanin da za'a samu a tattare da ita. Wanda yake ya na karyawa manomi gwiwa, ko kuma ainihin rage yawan amfani da manomi zai samu a cikin gonarsa. Sannan kuma ya na ɗaya daga cikin abubuwa wanda yake me ya na karyawa manomi gwiwa, wajen ganin cewa ya gyara gonarsa amma kuma har ila iyau kuma ga wani ƙwaro wanda yake shigowa ya kawo ma sa cikas wanda zai iya samun matsala waje ganin cewa ya tauye ma sa, wanda idan zai samu buhu biyu to ba lallai ne ya kasance ya samu buhu biyun ba. Za iya samun buhu ɗaya da rabi, ko ma buhu ɗaya, wanda gaskiya tayin haka shi ne yake nuni da cewar gaskiya ba'a samu abun da ake nema ba. Hanyar da ake control ɗin wannan abun, ko kuma magancewa shi ne ta hanyar yin feshi. Ko kuma yin amfani da aflasef.

Wannan dankali ne kamar yadda kuke gani wato dankali yana ɗaya daga cikin abinciccika da ake amfani dashi wajen ci wanda yana taimakawa mutum wajen ƙara maƙiarfi a jikinsa da kuma lfy dankali yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake ci ya ƙarawa mutum lafiya da kuzari jikinsa kuma sannan yanda ɗaya daga cikin abubuwan da ake mfani dasu domin ya kasace an samu ingattaciyyar kabohaidirate [carbohydrate] a cikinsa kuma sannan ya kasance akwaishi kala biyu akwai wanda yake fari ne akwai kuma wanda yake ja-ja, wannan dai jan ne gashi nan kamar yanda kake gani sannan kuma ya kasance anayin nomansa ne gurin da yake ds yashi ba waje wanda yake m3e tskuwa ba saboda idan aka nomashi a wuri mai tsakuwa zai kasance anfi samunsa yadda ya kamata ba tare da an sami wata tangarɗa dankali yana da sauki wajen aiki sannan yana taimakawa mutum wajen samun kuɗaɗen shiga a tattare dashi sannan ba shi kaɗai akeyi a wuri ba akan samu a ɗan ratsa masa masara dawa d\ sauransu idan aka ratsa musu a cikinsu ze kasance an sameshi ba shi.. shishi kadai ba an sami wasu amfaninnika da za'a iya amfani dasu domin bunƙasa tattalin arziki wato shi wannan dankali ana iya soya shi kana iya dafa shi, ayi amfani dashi sannan a ɓangaren kamfani suma suna amfani dashi wajen yin abin da ya shafi sitsti [starch] gari ko kuma wasu sinadarai waɗanda ake amfani dasu na harkokin yau da kullum wanda ɗan adam yake iya amfani dasu dankali yana ɗaya daga cikin a bin da ake cewa rut [root] and the tubers wato, amfaninnika waɗanda sukeyin saka ɗansu a jijiyarsu wato ina nufin kenan abin da ya shafi dangin rogo makani, doya, da sauransu dukkanninsu yana cikin dangn su shima idan ya saka jijiyarsa a ƙasa a nan ne yake saka wannan kwaya ta sa kamar irin su albasa da sauransu wanda daga nan ne yake kasancewa ake samun ƴaƴan da zasuyi amfani dasu ganin cewa an samar da abinda ake buƙata

Salamu Alaikum nan gashi nan hoto ne yake nuna mana cewar mace ce gata nan a tsaye? tana sanye da? jar riga sannan kuma ga mayafi nan ta sanya a kanta ya sauka har kafaɗar ta farin mayafi gashi nan tana dariya tana fara;a da fararen haƙoranta sannan kuma gashi nan ta ɗauko wani abu gashi nan a faket wanda take nuna kalolin sa gashi nan na kalar hannun ta na dama da ta dauka ta ɗauke shi ne gashi nan akwai ratsin kore da ainihin yalo da sauransu shi kuma na hannun hagun ta gashi nan ya kasance ta dauke shi yalo da kuma ainihin fari da kore tana nuni da cewar wannan kalar da ta ɗauka kala guda biyu ne ciki gashi nan akwai wanda yake da kore-kore a cikin sa da fari akwai kuma wanda yake yalo yalo ne da ja a jikin sa tana nuni da kalolinsu ne saboda mutane sun rabu iri daban-daban wani yana son wannan kalar shima kuma wani bashi yake so ba wata kalar yake so daban dama hakanan ra'ayi na mutane yake dole abun da kake so shi wani bashi yake so ba abun da wani yake so kai kuma bashi kake so ba wato nan ta ware mana shi cewa wannan abun da yake a cikin faket wata ƙila inajin iri ne iri ne ni a yadda na fahimta wanda yake dan fakiti wanda yake ingantaccen iri ne wanda masana harkokin noma suka samar dashi wanda zai taimaka ma manoma wajen samun ingantaccen amfani kuma amfani mai yawa wanda yake mai nagarta wanda za su fi samun sa da yawa idan suka yi noma wanda zai taimaka musu wajen su ci riba wajen ganin cewar sun yi noma don kasuwanci ba noma kawai don ci gaba ba wato tana mana nuni da cewar manoma ya kasance suna amfani da iri ingantacce wanda yake na zamani wanda malaman gona suka tantance shi dan fakiti wanda yafi haihuwa yafi 'ya 'ya da yawa da sauran su gashi nan ta daga shi ta nuna mana cewar ya kasance indai mukai amfani dashi za mu zamanto mun samu cikin farin ciki kuma mun samu abun da ake buƙata akan lokaci